Misilete aana la'neemmorichi maati? Maati horoseno hanni dawarre"e?

koye misilete aana no mancho goowaho wodhite noori su'misi maati? uddidhe noorrichino su'misi maaatiro hanni dawarre'e

tenne misilete aana noo manni la'neemmohu hiitte killile woyi qoqowu mannaati? qoqowu giddo noo sagalete dani hiikkoye ikkeerono dawarre''e.

Kuni illete la'inanni misile me"e dada afidhino? Layeenkihunni maati yine woshshinanni su'masi?

Koye misilete me'u manni leellanno? misilete aana leellanno manni mami olli mannaati?

Kuri misilete aana noo seenni uddirinno uddano su'misi maati? Uminsa su'mino maati? Hanni dawaro dawarre.

Tenne misilera aleenni borreessinoonni coy maati? giddosi ma hedo amadinnoha lawanno'ne? Hanni ssekkitine borreessitine dawarre"e

Kuni motorete aana woy xexxerrisu aana noo manni me"eho? xexxerrisuno me"eho? dawaro qolle"e?

Tenne doogo seendilli me'e ikkanno yitine heddinanni? Laayinkihunni kuni baayiichiu mamiicho lawaanno'ne?

Kuni misilete aana noo coyi maati? Mayi horo no aannonkereet? Tenne misile la'ine hanni dawarre'e.

Kuni borreesine worronni ganoonnirichi maati? maayi horo aanno mineetiro dawarre"e

Koye misilete la'neemmorichi maati? Misilete aana noori mannu kiiro me"ete?

Koye misilete aana la'neemmori uulla karroori dana hiittooho? aleenni uurrinse gonne qolle worroori me'eho?

Tini illetenni la'neemmoti gitaarete yinanni mami olliira horonsi'neemmo? iseno maayiinniiti loonsannihu? hanni daware'e.

Misilete aana noo beetto amaxitino umo su'masi Maati yinanni? Godowaho xaaxidhe nooreno Maati yinanniro hanni dawarre''e.

Tini misile aana meu manni leellanno? tenne misile aana noohu mini saadaatinso dubbu saadaati? dawaro daware'e.

Koyee misilete aana la'neemmori luphi yee fulinnori haanjurichi maati? maayi horono aannonke? hanni dawarre'e.

Kuni illete leellannori Maati? Illete leellannoricho maaho horonsi'nanniro dawarre''e.

Tene misile giddo la'neemori koye aanaho noori maatiro seekitine dawartinie gedensaani dawaritinihu hatte xa'mo seekitine la'ine qollo qolle'e

tenne misile aana meu shari no? sharu giddo noorino maatiro hanni tenne misile la'ine seekkitine dawarre''e.

Kuni illetenni la'neemmori misilete aana noo su'misi mayine borreessinoonni? Hiikkuyi qoqqowi giddo afamannoro hanni dawaro qolle"e.

Tenne misile aana leelannorichi initannireetiniso woy di"intannireet? Laayinikki xa'mo kuni loonise he'nooniri maatiro I enne dawaro daware'e

Kuni illetenni leellannorichi waajjo lawannori maati? haanjjurichi maati? konne dawaro daware'e.

Kuni mannu gamba yiinohu maayiira gamba yiino? layiinki xa'mo kuni mannu gamba yiinohu mamiichi ollaa woy mamiichi qoqqowo lawaa'ne?